Waliyo lukingi lwe kamatafali i'nyuma nga abweni waliyo babandu abemikhilewo, waliyo umundu uli khuwamba i'wheeelbarrow ali khutsukha kamatafali a'asi, waliwo umundu ukundi uwimikhile a'ambi ni i'nyungu

Waliyo sibiina nga sibiina sino babaana balimo bekhaale khutsi desk bali khulolelela i'bweeni bali khu wulilisa byesi umusomesa ali khusomemesa. Abaana bano bagwarile tsi uniform nga balala bahambile tsipen bali khu wulilisa bali khulolelela i'bweeni.

Musifananyi sino ilimo umusaani uwimikhile khulukingi akwalire Ku jacket kwe'color ya green, umusaani yuno emikhile akari wekimiiti, umusaani yuno ali khulambula lukingi luno

Waliwo tsingingi tsingali nga tsingingi tsino tsilikho bunyaasi bukali, tsingingi tsino akari watso waliyo i'ngeli eyekameetsi, waliwo ni a'khundu esi waliwo tsi'nzu tsesi babandu bakonamo

Waliyo gumukhono kwo umundu ugwarile inga umusawo nga umundu yuno khumukhono arelekho i'glove nga mumikhono gyewe ahambile khakhuma khesi barambisa khupima kumwoyo ahambile ni i'mask.

Waliwo tsintsukhi itsibusile atwela tsintsukhi tsino tsitala khurambila atwela ni khukhola kyimilimo kyantso atwela khuba nga tsintsukhi tsino khupanila atwela nga sindu shetsile khupana natso tsitala khukhola ubukhi bwatsyo atwela ni'bindu biramile

Waliyo simuli sibonekha similiyu she'color i'mbesemu nga khusimuli sino khulikho i'nzukhi i'yitsilekho nga niyo iyimamo shesi balanga bari nectar irambise khukhoola bubukhi

Iliyo imotokha imboofu nga ili khukendela khu'luguddo nga khuluwande khwetsinguddo iliyo bunyaasi, kamasafu kemwiswa nga mwiswa luwande lulala mwemikhilemo tsitika

Waliyo akhundu nga akhundu ano waliyo lugudo luliba inga itayi waliyo tsinzu nga tsintsu tsino babaandu batsikonamo inyuma we tsintsu waliyo kamatore mukuunda

Musifani sino waliyo kameetsi khuluwande lulala mulimo kimibaale kimiboofu mumeetsi Kano, i'nyuma e'taayi waliyo lukingi, waliyo tsi'nzu abweni we'lukingi

Musifani sino waliyo khakhundu nga kabonekha khe musibuga khubanga waliyo tsinzu tsebuli ingeli nga tsigorofa ni tsinzu tsa buli shele waliyo ni kimiiti mubifo bilala musifananyi shino.